Abazali bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana babo ukuyehlatshwa amajekiseni loba ukuyethontiselwa ukuvikela imikhuhlane ebulala abantwana leyi eyisithupha.

Abezempilakahle bayasabalala bagcwale zonke indawo bafikelele bonke abantu nxa kulemikhuhlane le eyabe iyingozi njalo iqeda abantu. Lokhu bayabe bekwenza behamba behlaba abantu kumbe bebanika amaphilisi ukuvikela lumkhuhlane oyabe uthe wabakhona.

Abazali ikakhulu omama abayibo abagcina abantwana, bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana emtholampilo ukuze abantwana beyethole amajekiseni afanana lalawa owokuvikela imikhuhlane efana labondingindi.

Kulezinsuku abantu abasakhi amanzi ezindaweni ezingahlanzekanga ezifanana lemfuleni ngoba sekulezibholane. Abantu sebethola amanzi ahlanzekileyo ezibholaneni, lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bengaguli.

Abantu nxa bethola amanzi ahlanzekileyo aphuma empompini, kwenza amathuba abo okugula imikhuhlane evela ekutholeni amanzi angcolileyo abemalutshwana, lokhu kwenzanjalo abantu laba bebelempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane ebakhona efanana laboCovid 19 ukuthi bengazivikela njani kiyo. Kanye lokuthi bengathola ukuthi sebelayo bengaphila njani lawo bethole njani usizo lokuthi bewelaphe lumkhuhlane.

Abantu ngezindawo lezindawo lapho abehlala khona bayakhuthazwa ukuthi behambe emihlanganweni eyabe ibizelwe ikakhulu imihlangano eyabe ibizelwe ukuthi ifundise kumbe ixwayise ngezinto ezitshiyeneyo.

Abongikazi balesiphiwo esokuthi bekwanise ukuncenga abantwana ngoba kuyaziwa ukuthi abantwana bayayesaba ijekiseni. Abongikazi bayabancenga abantwana bekhulume labo kuhle bebancenge bebesebahlaba ke. Lokhu kwenza abantwana bengakhali nxa behlatshwa.

Kulezinsuku sokulezimota kumbe amabhasi ayabe ehamba engamakiliniki eselapha abantu kungela mbadalo. Lokhu kwenzela ukuthi abantu bonke bathole usizo mayelana ngezempilakahle.

Abezempilakahle ngokomthetho kumele nxa bengakahloli umuntu igazi ikakhulu umkhuhlane lowu oweHIV and AIDS , kufanele ukuthi beqale bekhulume lomuntu bemfundise ngalo umkhuhlane ukwenzela ukuthi nxa engazithola elawo lumuntu afunde ukwamukela isimo sakhe.

Kulezinsuku ezibhedlela sokulemitshina etshengisa ukuthi ebuchopheni bomuntu kunjani, njalo okuhlupha lumuntu kungaphi kwakhona lokhu kwenza odokotela wobuchopho kumbe ngithi odokotela bengqondo benelise ukubona ukuthi umuntu uyabe egulani besebenelisa ukuthi bemsize.

Ukuhlolwa igazi kulezi insuku akusathathi iskhathi eside njengakudala. Njalo akusaduli, akusabizi ngitsho ngoba zinengi indawo lapho abahlola khona mahala.

Abantu abagula umkhuhlane wetshukela bayakhuthazwa ukuthi bengayekeli ukunatha amaphilisi loba amajekiseni abawaphiwayo. Bayakhuthazwa njalo ukuthi behlale belemitshina leyana eyokuzihlola ukuthi itshukela labo lime njani.

Kulezinsuku izinga lemitshina esitholakala esibhedlela isikwelinye ihlandla eliphezulu okumangalisayo ngoba sokulemitshina eyenelisayo ukuthi incede abantu kalula ngasikhathi esifitshane.

Kulemihlobo eminengi eyabodokotela. Eminye igoqela odokotela bengqondo, odokotela abakhangela abantwana, odokotela abakhangela abesifazana ikakhulu abazithweleyo, kube labodokotela abavoxavoxa abantu abayabe belimele kumbe betshaywe yistroke.

Omongikazi benza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba yibo abanakekela izigulane nxa zilalisiwe ezibhedlela. Lokhu bakwenza ngenhliziyo enhle ekhululekileyo njalo elothando.

Owesifazana uma esebelethile esembambile umtwana wakhe ezandleni zakhe kuba lenjabulo engeke yabalwa ukuthi inganani, lokhu kwenziwa yikuthi uhambo lokuthwala isisu size siyebelethwa alukho lula neze.

Emakiliniki lasezibhedlela ase Zimbabwe, abantwana abaleminyaka engamahlanu kusehla kusiya phansi ababhadali nxa beyelatshwa njalo lemithi nxa ikhona abayithengi bayayiphiwa kungela mbhadalo.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi izigulane nxa zibonwa ngodokotela zibesensitha, zingahlangani labantu bonke. Lokhu kwenza izigulane zikhululeke nxa kukhona ezifuna ukukubuza kudokotela kumbe nxa kukhona ezifuna ukukutshengisa udokotela.

Kulezinsuku ezibhedlela kanye lasemakiliniki, abomongikazi kabasathwali nzima ngokuthi bethwale imithi, kanye lamaphilisi ezigulane nxa bebhodabhoda bebanathisa. Sokulokuzinqodlana abakusebenzisayo, okuyikho abafaka khona imithi leyi.

Ensukwini zalamuhla ulwazi solujulile kakhulu. Lokhukubonakala ngemitshina esikhona lezinsuku esiphucukile, engasafaniyo leyasemandulo. Inguquko leyi iyanceda kakhulu ngoba abantu, sebeyenelisa ukuncedakala masinya ikakhulu ezibhedlela.

Abantu ababa sengozini bengalahlekelwa ligazi babasenkingeni ngoba kubikwa ukuthi igazi liyashota ezibhedlela kanye lasemakiliniki.

Odokotela nxa besiyahlinza abantu e theatre baba lemitshina kanye lezigelo ezehlukeneyo. Imitshina lezigelo lezi ilemisebenzi etshiyetshiyeneyo eyaziwayo yibo odokotela laba.

Abantu nxa begula imikhuhlane yenhlungu efananiswa lokutshaywa likhanda, bayenelisa ukuthi benathe amaphilisi athobisa inhlungu lezi, kodwa bayaxwayiswa njalo ukuthi bengawanathi isikhathi eside, nxa bebona kungela tshintsho bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele emtholampilo.

Abantu bahlalanjalo bekhuthazwa ukuthi benganathelani amaphilisi. Umuntu kangayenzi ukuthi ngoba yena ugula umkhuhlane ofana lowomunye, usezathatha amaphilisi omunye anathe. Kodwa umuntu kuyabekufanele ukuthi ahambe yena emtholampilo, eyebhalelwa amaphilisi loba imithi ehambelana lalokhu akugulayo.

Abantu bayaxwayiswa ukubana umuthi lowo owokukhwehlela obizwa kuthwa yiBroncho benganathi isilinganiso esidluleleyo kuleso esibhaliweyo kulumuthi. Benganatha isilinganiso esidluleleyo kuzaba yinkinga kibo empilweni zabo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi benganathi amaphilisi abangawabhalelwanga ngodokotela lokhu kuzabanceda empilweni yabo ngoba benganatha amaphilisi abangawabhalelwanga bayacina sebewathatha njengezidakamizwa sebengasakwanisi ukuhlala bengawanathanga.

Imithi yanamhlanje isiphucukile ngoba ayisafani laleyi eyayisemandulo eyayibaba gamu eyayiyenza labantwana bengafuni ukuyinatha ngoba imithi yanamhlanje ikakhulu eyabesintwana iyabe ifakwe itshukela imnandi.

Abantu kumele befundiswe njalo bexwayiswe ngengozi zokunatha amaphilizi abangawabhalelwanga ngodokotela. Abantu abanengi basuka benathe amaphilizi angabhalelwanga bona ayabe ebhalelwe abanye abantu.

Kancane kancane lezinsuku imithi yesintu isiphuma ngoba sokulemithi leyi eyesikhiwa ikantike angeke sithi imithi yesintu iyaphuma ngoba limithi yesikhiwa iyenziwe ngazo lezimpande kumbe lamahlamvu yemithi yesintu eyayisetshenziswa endulo.

Lezi nsuku, sokulamaphilisi, abantu abanengi abasasebenzisi imithi yesintu. Amaphilisi wona ayanceda ngoba wona ayaphangisa ukungena emzimbeni. Amanye amaphilisi ayamumuzwa, kuthi amanye ayanathwa.

Izidakamizwa sezibulele impilo yabantu ikakhulu intsha. Abantwana abancane sebethatha izidakamizwa besasezikolo kuthi labo asebaqeda esikolweni bengakatholi umsebenzi batshona bethatha lezo zidakamizwa.

Abodokotela baqakathekile empilweni zethu ngoba yibo abasincedayo lapho nxa sigula. Bayanceda njalo laba abezempilakahle ikakhulu nxa sokuthe kwabalomkhuhlane leyi ofanana labo Covid 19 yibo abancedayo ukuthi abantu basizakale bephinde njalo besungule imithi engayelapha inhlungu kumbe engawuqeda umkhuhlane wonke.

Kulezinsuku sokulemitshina esihamba phambili, esiphucukile, ekhangela amehlo abantu. Ababulawa ngamehlo abasadubeki betshona bebhoda zonke indawo bedinga usizo, ngoba ezibhedlela sokugcwele limitshina ekwanisa ukuthi ihlole amehlo abo ngesikhathi esincane.

Kuqakathekile ukuthi imithi kanye lamaphilisi ifakwe endaweni lapho abantwana abangafinyeleli khona. Imithi le ingafakwa ekhabothini phezulu kuphinde kuvalwe njalo ukwenzela ukuthi abantwana bengafinyeleli lapho.

Abantu akumelanga bethenge imithi loba amaphilisi ezitaladeni kodwa kumele beyethenga ezitolo ezithengisa njalo ezisemthethweni ukuthi zithengise imithi kanye lamaphilisi.

Lezinsuku indawo zokuthengisa imithi yesimanjemanje okubizwa kuthiwa ngamafamasi asegcwele indawo zonke. Lokhu kwenza ukuthi abantu bangadubeki ukuyadinga imithi nxa begula.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bengaphongunatha amaphilisi abangawabhalelwanga ngabongikazi loba ngabodokotela. Ukunatha amaphilisi abangawabhalelwanga kulomthelela omubi empilweni yabo ngoba bengacina sebengasakwanisi ukuphila bengelawo lawomaphilisi.

Abathengisa imithi kanye lamaphilisi, kumele nxa bethengisela umuntu bemchasisele ukuthi imithi leyi kumbe amaphilisi lawa asetshenziswa njani. Lokhu kumele bakwenze ngoba ayisibo bonke abantu abakwaziyo kumbe ngithi abenelisayo ukubala.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bethenge amaphilisi kanye lemithi kuzitolo eziyizo ezihleliweyo ukubana zithengise imithi lamaphilisi lawa. Lokhu yikho okwenza ukuthi bebone ukuthi imithi abayithengayo yiyo kanye efunakalayo njalo esemthethweni.

Ukubakhona kwemota zezigulane, kuyinto enhle kakhulu ngoba abantu abagulayo sebesenelisa ukuthi bagijinyiselwe emtholampilo ngesikhathi esincane. Kukanti njalo emoteni lezi bakhona abazabe bebayelapha.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bafunde ukugeza izandla ngendlela eqondileyo. Eskhathini esinengi lapho okugezelwa khona izandla ikakhulu lapho okugcwele khona abantu. Kuba khona imifanekiso eyabe itshengisa kanye lamabala ayabe esitsho ukubana kugezwa kuhle njani izandla.

Kuqakathekile ukuthi abantu behambe beyephiwa imithi kanye lamajekiseni emikhuhlane eyabe izama ukuvikelwa. Lokhu kuzayenza umuthi babelempilakahle bengaguli limikhuhlane eyabe izama ukuthi ivikelwe.

Kuvamile ukuthi lapho owesifazana sebelethe abantwana abathathu, uhulumende amcedise ngezigqoko zabantwana, uchago lwabantwana Kanye lokunye okungadingakala ekukhuliseni laba bantwana.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa bengagula bevakatshele emtholampilo lapho abazafika khona bebone abaqeqetshiweyo abazabancedisa ngokugula kwabo. Bazabancedisa njalo ngokuphendula imibuzo abangabe belayo mayelana lempilakahle yabo.

Umama usanda kubeletha uyadinga ukuncediswa ngezikhathi zonke, lokhu kwenziwa yikuthi nxa eqeda kubeletha uyabe ebuthakathaka inyama lokho okwenza ukuthi engenelisi ukuzenzela ezinye izinto.

Amanzi aqakathekile empilweni, njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi behlale bewanatha amanzi ukuze babe le mpilakahle enhle. Kukhuthazwa ikakhulu laba abeyenza lezo ezokugijima ukuthi kumele behlale benatha amanzi ukuze babe lempilo enhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezivocavoca. Lokhu kunceda ukuthi bekhiphe eminye imikhuhlane emizimbeni yabo njalo kuyanceda nxa umuntu esethe wakhuluphala kakhulu esefuna ukuthi ayehlise umzimba engazivocavoca laye.

Ngolwazi olukhona lezinsuku, akusakhethelekile ukuthi umuntu ukhatshana okungakanani ngoba suyenelisa ukukhuluma laye. Lokhu ungakwenza ngomakhalekhukhwini loba ngekhompiyutha.

Ukudla kwesintu kuqakathekile ngoba yikho okusikhumbuza imvelaphi yethu ukuthi sivelangaphi njalo siyangaphi. Kuqakathekile njalo lokhu kudla ngoba kuyakha umzimba kuphinde kusilise emikhuhlaneni.

Kuphakathi eguswini lapho okubonakala khona izihlahla ziluhlaza tshoko, zibukeka zizinhle, zilempilo enhle lezizihlahla njalo phansi kuyakhanya ukuthi kumanzi sibili ngoba lokhu kubonakala ngokuthi kuluhlaza tshoko izihlahla zonke kanye lezilimo lezi ezingaphansi.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bazilimele izilimo zabo , lokhu kuzabenza ukuthi benelise ukuphila ngakho lokhu ngoba bayenelisa ukuthi balime izilimo besebesiya zithengisa lokhu okuzakwenza ukuthi bethole imali yokuziphilisa.

Imithi yesintu isatholakala lanamhlanje. Uyakwanisa ukuthi uyithole emkambo kumbe kwezinye izindawo eziyehlukeneyo. Abantu abanengi basayisebenzisa imithi yesintu abakalahli imvelaphi yabo.

Isihlahla secena siyelapha imikhuhlane eminengi. Abanye njalo bayasisebenzisa ukugeza ubuso nxa bethe baba lamaqhubu. Bayasithatha besiqamule besebesihlikihlela ebusweni babo behlale isikhatshana besebegeza.

Abantu abansundu bayakhuthazwa ukuthi bengalilahli isiko labo, kudala kwakuvele kusaziwa ukuthi zikhona izihlahla eziyelaphayo, abantu lanamhlanje bayakhuthazwa ukuthi bebuyele kusiko labo, bebuyele kuzihlahla lezi eziyelaphayo ukuze basizakale.